Ŋutsuwo sa vɔ ɖe ali. Nyɔnuwo do dzonu kɔ do nu lɛgbɛ. Ŋutsuwo hã woɖe dzimekpo ɖe eye wodo fɔkpa be aŋɛfɔkpaa ne. Ati le woƒe megbe, ye anyigba dzi zɔm wole hã, anyigba le ʋee.

ŋutsu kple srɔa wó nɔnyiɖe abatsi dzi woƒa bati nye abati yi nuyi woɖó ɖe abatia dzi hã nye abati yi ɖevi etɔ̃ le wosi ŋutsuvi ɖeka kple nyɔŋuvi eve ye ŋutsua dó awu blu kple ata legbe ɖeka ye nyɔnuɔ hã do awu yi legbe ɖeka

Alẽkplɔla le teƒea, alẽ ʋiwo le me kple yibɔwo hã le me, exɔwo le teƒea, wosasra xɔwo ŋu, amewo le atikutsetsewo dzram eye amewo do awu gbemu kple blu le dzime kple awu ʋewo.

ŋutsu kple srɔa wóle xɔ me atimagba le wó megbe zikpi hã le xɔme ye nyɔnuɔ dó nuyi dó atalegbe ye ŋutsua haã dó awu gbemu kple ata legbe ŋutsuvi le wógbɔ dó atalegbe dzĩ

eʋu dzeƒe nye ʋu dzeƒe ye amewo le teƒa zã eʋuaɖo le gbemu kple ɣi kple dzĩ kple yibɔ exɔ dziƒoxɔwo le teƒa zã wó sɔgbɔ ye anyigbã teƒaɖewo le yibɔ teƒaɖewo le gbemu kpeɖeŋu

Amewo le ɣeɖum abe dekɔnu wɔm wole nene, wosa nu ɖe ali yewosa enu ɖe afɔ. nyɔnuwo do awu dzē ɖe dzime, ŋutsuwo do yibɔa ɖe dzime gbɔ.

Nyɔnu le blitimu ɖam, ye wòdo dzo ɖe egɔme hee, ye ŋutɔ nɔ anyi ɖe zikpui dzi, evia hã nɔ anyi ɖe egbɔ, do nu yibɔ, nyɔnua ŋutɔ bla taku ye wòdo awu ʋi ɖe dzime gbɔ, woƒe xɔwo le teƒea, nu vovovowo katã wole teƒea za.

ŋutsuɔ ɖe nɔnyi ɖe kpósɔ dzi eye kpósɔ zɔzɔm kpli e ati magba gbemu kple ekpewo le teƒa enu vovovowo hã le teƒa ye atitsoga hã le tó kɔkɔ ɖe dzi

Miamamawo le ɣeɖum, wodo nu ɣi, wobla ta ɣi. Ame ene wole ŋugɔgbe ya amesusuawo wole megbe, amewo do do awu kple avɔwo nye avɔ vovovowo nu vovovowo sɔ̃ le teƒea ye anyighã le dzē.

ɖeviwo le enu ɖum kple wó dzilawo wó dzilawo nɔnyi la nyigbã ɖeviwo hã nɔnyi la nyigbã ŋutsuvi ɖeka le wó dome nyɔŋuvi ameve wókatã wodó awu yi ye amowo do yibɔ kple dzēa ye wobe nɔ ɖeka ya bla ta e amowo kɔ asi alo gatsi kɔ le ŋua ɖumee

Sikakulawo le tsia me, wole tsia blum. Amewo le teƒe, amewo ɖo kuku dzɛ̃ eye amewo do awu ʋi le xexi ɖe ta. Eer atimagbe le wo megbe nye ave. Agbadɔ le wo gbɔ.